pause A yau zanyi muku bayani kan tsarin rayuwar rake, daga lokacin da ake shukansa har ya girma a girbeshi sannan a sarrafa shi zuwa abubuwan amfani mataki na farko shine shuka rake ana shukar sa daga sashe na yarinsa ba daga iri ba kamar yanda akeyi wa wasu shuke-shuken ana yanka dogayen rassansa zuwa ƙana nan yanka waɗanda ke da idanu inda sabbin tsirrai ke fitowa ana shuka waɗannan a cikin ƙasa mai laushi da taki mai kyau musamman kafin lokacin damina ko aa cikin rani inda ruwa zai isa mataki na biyu shine girma bayan shuka rake yana fara fitar da sabbin ciyayi daga idanu ciyawar tana girma tsawon wata tara zuwa wata goma sha huɗu bisa ga yanayin ƙasa da ruwa a lokacin girma rake yana bukatar isashshen ruwa hasken rana da kuma kula daga ciyawa da kwari masu cutarwa yana fitar da ganyaye masu tsawo da kuma garkuwa a jikinsa wanda ke kare jikin ragon daga rana da kwari mataki na uku shine girbi idan rake ya nuna alamun balaga wato ganyayensa sun fara bushewa kuma ragon yayi nauyi wa sukarin se a girbe shi ana sa yabon da hannu ko da injin a yanka ganyen sannan a tara shi don kaiwa wurin sarrafawa a yawancin lokuta dole a girbe rake cikin kwanaki kaɗan kafin a sarrafashi domin kada yawan sukarin da ke cikinsa ya ragu mataki na ƙarshe shine sarrafawa a wurin sarrafawa rake ana murɗa shi da manyan injina don fitar da ruwan sukarin da ke cikin sa wannan ruwa na sukari za'a tasheshi a tafasa shi a tsarkake sannan a matse shi har ya koma sukari mai laushi sauran tarkacen raken da ake cire ruwansa ana amfani dasu wajen ƙona wutan injin ko ayi taki da su a ƙarshe rake na taka muhimmiyar rawa a najeriya da duniya baki ɗaya wajen samar da sukari da kayayyakin sarrafawa fahimtar tsarin rayuwar sa na taimakawa manoma su samu amfanin gona mai yawa da inganci

A yau za mu tattauna yadda yanayin iska, zafin rana da ruwan sama ke shafar girbin rake. Rake iri ne mai buƙatar zafi da ruwan sama mai yawa don girma da kyau. Don haka, yanayin da ake ciki yana da matuƙar muhimmanci wajen samun ingantaccen girbi. Da farko, zafin rana yana taka muhimmiyar rawa. Rake yana buƙatar yanayin mai ɗumi tsakanin digiri ashirin da biyar zuwa digiri talatin da biyar na ma'aunin yanayi. Idan zafi ya yi ƙasa sosai, cigabansa yana yanayin da zafi fiye da ƙima ke iya busar da ganyensa ko hana shi yin girma yadda ya kamata Sai kuma ruwan sama. Rake yana buƙatar kimanin milimita dubu ɗaya da ɗari biyu zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar na ruwa kowace shekara. Idan ruwan sama ya yi ƙasa, rake zai bushe, sai a rasa girbi Idan kuma ruwa ya yi yawa fiye da kima, hakan na haifar zaizayar ƙasa ko tsayawar ruwa wanda ke iya lalata asalin rake ko kuma kawo cututtuka. Yanayin iska ma yana da tasiri sosai Idan iska ta yi ƙarfi, tana iya karye ko bige raken musamman idan an haɗa da hadari. Iska mai ƙarfi na kuma iya busar da ƙasa har ta hana ruwa shiga ƙasa yadda ya kamata. A gefe guda iska mai laushi na taimakawa wajen yaɗuwar iska da danshi a gonar, wanda ke ƙara sa rake ya bunƙasa. A taƙaice, domin a samu ingantaccen girbin rake dole yanayi ya kasance mai ɗumi, ruwan sama ya wadatu ba tare da wuce gona da iri ba. Sannan iska ta kasance mai laushi. Kulawa da waɗannan abunuwa na iya taimaka wa manoma su samu girbi mai yawa da nagarta.

A yau zamu duba manyan ƙalubalen da manoman rake ke fuskanta musamman ƙwari, cutittika da kuma ƙarancin ruwa, abubuwanda ke rage yawan girbi da ƙarfafa talauci tsakanin manoma, ɗaya daga cikin manyan matsalolin dake addabar gonakin rake shine ƙwari da dabbobin ƙasa misali:Bora ƙwarin da ke shiga cikin jikin rake yana cin jikinsa daga ciki yana sa rake ya bushe, ko ya mutu gaba ɗaya, haka kuma akwai wasu ƙwari dake lalata tushen rake. Na biyu: Akwai cututtuka da dama da ke kama rake, waɗannan cutitttika sukan haddasa canjin kunnen rake, su hana cigaban ganye har su lalata amfani gaba ɗaya, idan ba'a gano cutadda wuri ba tana iya yaɗuwa cikin gonar gaba ɗaya, ƙarancin ruwa wata babbar matsala ce musamman a yankunan da basu da ruwan dam dam ko na'u'rar ban ruwa, rake yana buƙatar ruwa mai yawa don haka idan aka samu fari ko ƙarancin ruwa hakan kan sa rake ya daina girma, ya bushe ko ya rage nau...nauyin zuma dake cikinsa, wannan yana nufin asara ya manoma da ƙasƙanci, a tattalin arziki, sauran matsalolin sin haɗa da ƙarancin takin zamani da sauran kayan aikin gona, da kuma hauhawar farashin kayayyaki kamar magunguna da man fetir, wannan nasa yawancin manoma basida isheshshen kayan aiki don kare amfaninsu daga haɗɗura, a ƙarshe akwai buƙatar haɗin gwiwar gwamnati, ƙungiyoyi, manoma da masana don samar da horo. Ingantattun irin rake da kuma fasahar ban ruwa ta zamani domin rage waɗannan matsalolin.